Ashiptini m boŋɔ ka niriba dondoya paɣa so domi ka ye liiga pinki ka ninkuri paɣa so yiɣisi n ʒi o goro zuɣu ka ye singileti ka lihiriba bia so doya ka bɛ zaŋ gbambila n zali o luɣuli ka paɣa so mee gba za zuɣusaa ka tabi o shee ka pilastiki cheya ʒɛ o nyaanga ka kaboori nima za bɛ nyaanga.

teeku ni n bɔŋɔ ka biriji bɛ di sunsuuni kuɣa paakimi n bɛ di luɣuli ni ka mɔri ʒɛnʒɛ nimaani ka tia waɣala waɣala ʒɛ nimaani tihi maa nyɛla kpaakpa tihi ka teeku maa nyɛ buluu waan

kootu ni n bɔŋɔ ka do so ʒɛ nyaanga ka zaŋ tai n ga o nyingoli ni ka do so mii ʒɛya ka yɛ kootu ka bi chɛ ka o wuɣi o nuwa ka shihiri baibul do so ʒɛla o tooni ka do so ʒi teebuli zuɣu ka so ʒi kuɣu zuɣu ka gilaas nim tam teebuli maa zuɣu

Daani n boŋo ka niraba ku galisi daa maa puuni do so ʒila moto zuɣu ka turoko ʒiya ka kpaakpa nim pa dizuɣu ka paɣa so mii gba ʒiya ka ʒɛ kpaakpa nim maa gbuni sanbood karili bɛla daa maa puuni ka loori piɛlli bɛ palli maa zuɣu sunsuuni ka do so gbubi o foon ka di kala nyɛ yɛlo